Uuyuni paife owatya ko, ye gumwe ta tumbula kutya ethimbo lyongolo. Ano aantu itaya longo we nuudhigu okwiimonena iiyemo oshoka methimbo lyopaife oompito dhiilonga odhapumba. Aanandunge ngaashingeyi oya ninga nduno uundama wawo womeya moka ya tula oohi ndhoka haku tiwa oohi dhefundja. Ohaye dhi kutha mo nduno uuna dha koko, uuna dha adha uunene wontumba etaye dhi landitha po.

Shiyenga shaNangombe shampa yega dhenga pevi, mwakwatelwa omadhiya ohayi tu komufwata. Oomwiidhi dhili nodhili ohadhi tameke nduno okumena dho tadhi kala dhaziza nawa nodhahapa dhili kohi yomeya. Omavo nomakakamufule nago ohaga tameke okumena, taga sheneke nduno oongala dhadho nenge oonsheno dhadho oontonkele kombanda yomeya ho. Omafo gago nago ohaga kala ga kangalala kombanda yomeya.

Poshini aluhe ohapu kala pena omihi noshowo oluhwati noshini shoshene ombululu, koshini okohoka haku tsilwa iilya omanga omuhi ogo hagu longithwa okutsa, oluhwati ohalu longithwa okukomba ano talu gongele iilya koshini noshowo okukolonga po uuna omuntu amana, ohapu kala nduno pwa kolongwa neloya pwa thethenga nawa.

Okuna omambakumbaku gi ili nogi ili ngoka haga longithwa methimbo lyopaife okupulula nosho woo oku longekidha omapya oku kuna nenge moofaalama, ihe shika osheetelele nuuwinayi oshoka aantu oyendji oya kanitha iilonga, oshoka iilongo yawo otayi longwa po komashina ashike uuwanawa womashina nomambakumbaku owuli mpano kutya iilonga ohayi pu mbala.

Mpoka pwa tondoka omilonga aapopepi napo nenge aakalimo mboka ye li popepi napo, ohaya ningi po oontopa ye dhi ninga miiti opo ya vule okutaaguluka po. Iiti mbyoka ohayi yalekwa nduno ya lala nawa e tayi tetelwa po, opo aantu ya vule kweenda kombanda yawo, ano ya ninga ko iilyatelo.

Uundunda dhoka dhili mefano dhili ndatu odho oondunda dhoka dhali hadhi adhika momagumbo monkulu yonale, mongaashingeyi ohayi adhika owala momagumbo gamwepo, oondunda dhoka odha kumbwa noomwiidhi dho tadhi dhikwa nduno niiti, ano otadhi ithanwa kutya oondunda dhiithini.

Ongandu osho oshikoko shoka hashi kala momeya ihe oya nika oshiponga oshoka ohayi vulu owala okuhutapo noku kokota po omuntu ohayi li ano aantu oshowo iinamwenyo yilwe ohayi kala nduno nokwaandela okamutenya, ohayi kongo nduno mpoka puna ehekevi nenge puna okangwena, ohayi kala pehala lya thinana ano puukatekedhi opo yi vule okunukila kehe shoka tayi mono opo yi lye.

Oondjuhwa shampa oma lundu ga zizi nawa nomwidhi gwa piti. Ohadhi kala dha landula omalundu ta dhili uukopakopa wadho. ohadhi kala nduno dhili oongundu dha landula mu shikondombolo.

Ondjamba ndjoka hayi iyendele , oya nika oshiponga nohayi ithanwa kutya ondjamba yolupangi. Ondjahi yawo ohayi fulukile nduno mokufola iitayi noshowoo omafo komiti. Epumba lyondjamba ohali longithwa oku itsinina, opo ku keelelwe omikithi dhi ili nodhi ili mwakwatelwa omashikisha.

Oonyanga oontigalane nadho ohadhi longithwa moku dhogeka omuhoka , ohadhi teywa nduno tadhi ningwa ondumba tadhi ndumbalala tadhi yukwa po nduno tulwa moshako ohadhi longithwa oku kuthamo ezimba momuhoka noshowo miitele komwa oyindji.

Aantu ohaya longitha mikalo dha yoolokathana oku yuula oohi. Ohaya longitha onete, ndjoka hayi kwatwa kaantu yeli yane nenge ye vulepo. Ohaya ende nduno nenge oha yeyi kwata nduno koonkotso, kombinga nokombinga yaali yaali ya manako moka muna omeya sigo ohandiyaka yokathima nenge yaamoka muna omeya.

Ominino omiluudhe ohadhi longithwa mokutekela iimeno. Ohadhi lala nduno dhataakanekwa nenge dhayalekwa mpoka puna evi lyalongekidhwa lyokukunwa. Ohadhi kala nduno dhina uumbululu moka hamu pitile omeya opo gatekele oshimeno.

Ondjuhwa yoshiwambo ano kahadha ,okuhole unene ha liwa pamwe nongalamwithi yaShiteni noshowo ekaka nenge omboga . Ongalamwithi oha yi telekwa nduno nawa oshowo kahadha ta telekwa ta tokola elaka. Ohapu tulwa nduno uukeyata, okasopa ka tetelwa uunyanga nuutama. Ngele omuntu a mana okulya okuhole ha nu oCoca-Cola.

Uuyuhwa mbuka otawu monika wu li koshikuku tawu muna naw. Ohawu pangulwa ko kooyina ano hawu kuthwa ko kooyina tawu kala nduno noku hawaleka nenge noku pewa iikulya nomeya ga gwana. Pevi lyoshikuku mpoka oha pu kala nduno pwa tulwa iiyagaya nenge iipeta yiihongomwa opo uuyuhwa wu kale noku hadha nenge nokushomona nuupu.

Pomahala mpoka hapu nana aatalelipo nenge aapashiyoni opu na eshito ekumithi. Ohapu adhika nduno omamanya omanenenene ngoka ge na omakololo moka yamwe yomaatalelipo nenge aapashiyoni haya yi e taya kala nokuithaneka omathano.

Ongolo oshinamwenyo sho mokuti hashi kala mokashana kiinamwenyo nenge moshikunino shiinamwenyo, odhina omalwaala omaluudhe nomantokele nelenge ndenge woo lya thikama. Omilungu dhowo omiluudhe osho woo kondungu yomushila. Odhina eshito ando ototi odho ludhi lwoondoongi ihe dho omolwa oondjila dhoka dhina odhiikileko koondongi.

Mombuga omuna eshito ekumithi moka hamu adhika omavi gandumbalala gu uka pombanda kondungu gadho ohaku vulu okukala kwamena iimeno ngaashi omwidhi ,pokati kadho mpoka kaa puna nana evi lyandumbala unene ohapu kala pena uumeno uufupi fupi wamena omalompalompa.

Omambakumbaku ohaga tameke taga ndunduma shampa omvula ya loko. Ohaga longithwa mokulongekidha evi, opo aanamapya ya wape okukuna. Unene tuu embakumbaku lyomatemo goongalo oli holike unene, oshoka ohali galagula nokulathagula nawa evi. Ohali fumvike nawa iiyagaya mwa kwatelwa iihenguti. Lyo tali eta nduno uuhoho popepi naampoka tapu thikwa komidhi dhaa shoka tashi kunwa.

Aanamapya ohaya teya iilya yawo taya longitha oombaali noshowo oontungwa. Ohaya teyele mo iilya sigo oshikwatelwa tashi udha. Shampa shu udha ohashi dhikwa nduno, sha dhikilwa ye Omuwambo teshi luku kutya ondudhi. Ondudhi ndjoka ohayi itsikwa nduno komuteyi teyi fala kondumba nenge kolupale nenge koshihayaya.

Iikuki oyo yimwe mbyoka hayi longithwa methimbo lyopaife. Ohayi vulu okulongithwa piituthi ngaashi yomavalo, poohango noshowo omatalo gomagumbo. Oohembundangele oye hole aluhe okulya iikuki pomavalo gawo.

Opuna omukalo natango omupe gokutekela iimeno mwakwatelwa omapungu moka opayipi hayi yalekwa kooha dhiimpungu tamu tsuwa nduno oombululu ndhoka hadhi pitile omeya taga zi po gu uka poshimeno nokututika evi.

Opuna oongombe dhoka dhina oombinga naadhoka dhaanasha, oontokele, oondudhe nenge oomela. Oha dhi lala nduno uuna dha lya nawa, dha napa nawa dhakuta. Uutana oha wu monika wu li poonto dhoyina nenge wa lala lokomitse dhooyina.

Embakuku olyo eshina lyoka hali longithwa mokupulula nenge moku longekidha evi opo evi likunwe . Omatemo ohaga kala taga nanwa kumbakuku . Ohaga ningi nduno oondjila niimpungu ano oofoola . Oofoola dhambakuku ohadhi kala onene .

Ongandu osho oshikokayi nenge oshiipwedhi shoka hashi adhika momathangafuma unene komiilonga. Ohashi kala nduno shalala momeya ,ngele omuntu hopopilile nenge we endelela iinoshi mona nale otohala wutye osha sa oshoka ohashi kala wala sha kangawala sha ningila shoka tashiya popepi shi shi nukile.

Onkanga ohayi adhika mokuti. Oyena uukanga uuluudhe nuutokole nawo ohayi vala omayi etayi tendula uunkangagona ngaashi naana ndjoka yina uunkangagona wawo wuli methano mo.

Pomahala mpoka hapulilwa omaulalelo nenge aantu haa yi yekiiyuvithe nawa ongele aakwanezimo, ookume, ookahewa naapambele, ohapu kala puna iitaafula niipundi yakunduka oshitaafula niiyaha ya yalula mboka taa kuutumba po. Pooha napo ohapu kala puna oolamba dhina omaminikilo taga ti kenyukenyu.

Ehwiyu okadhila kamwe haka tilika koyendji, molwashoka okakwatwakanithwa koombepo nenge komahokololo guulodhi. Oke na wo eshito etilithi, omeho gako omatilithi neyulu lyako lya kwatakana ambala nomeho. Oyendji ohaye ka tila.

Uuna omvula yaloko omeya eta gapanukamo momithima nosho wo miitalalamo yomeya yilwe ohageetelele oohi dhoka hakutiwa oohi dhefudja, oontangu noombalantangu. Aayuli yoohi ohaya monika nduno yataakana yena omilavalava ndhoka haya mangele kiiti ko taku mangelwa omafulafula opo dhaaningine, oonete dhaaningine.

Ondjamba oyina eshito ekumithi . Okuholoka po kwayo okwi ilile kiinamwenyo iikwawo , yo onene woo. Oyina omukati ngoka hagu longithwa momikalo odhindji ngaashi nenge guna iilonga oyindji . Ohayi vulu woo okushinuna evi tayi longitha omukati .

Ondudhi oyo iilya yatulwa montungwa nenge mombaali yili mo naana ya lala sigo otayi udha komufwata, yomooha yoshihumbatelwa ngaashi mombaali mono tamu dhikwa nduno iilya yathikama tayi keelele iikwawo kaayigwemo. Omuteyi ohiitsike nduno eta fala kolupale nenge kondumba yiilya.

Opuna iikunomwa nenge iimeno mbyoka ihaayi kunwa pongalangala ano yili puuhayela tayi dhengwa koonte dhetango. Ohayi kunwa nduno momathayila gayalekwa omatookele ngoka haga ithanwa kutya egumbo etookele nenge egumbo ezizi ihe olundji ngaashi ndoka tali monika egumbo etookele. Omo nduno hayi kala moka yo tayi tekelwa.

Oondhila odhindji ohadhi kala tadhi yanga yanga noshowo oku thikama pooha dhomeya dhili koontuni ano dha lyata pomwiidhi .omwakwatelwa ndhoka dhomalwaala omatokele ,oshishila omiluudhe noshowo othingo nomitse nomilungu omiluudhe.

Shiyenga shampa yega tilehile pevi ,omathangafuma ohaga kala nduno taga pwapwakana taga tondoka guuka hoka haga talama. Ohaga ningi nduno omapwampwa momamanya mo. Ohaga monika gafa omatokele nenge go kagena olwaala uuna taga tondoka nondjundo oyindji.

Aapashiyoni nenge aatalelipo ya za koombinga noombinga ohaya talela po iikinino yiinamwenyo. Miikunino yiinamwenyo ohamu adhika oohauto dhowina dha ndulukwa momukalo gumwe gwiilile hadhi pe aapashiyoni ompito opo ya tale nawa nokatale konawa. Mpaka otaya talele po oshikunino shiinamwenyo moka mu na oondjamba..

Miikunino iinene ndjono yopamuthika gwopombanda, aantu ihaya tsuwe nondhikwa ngele tashiya poku tekela iimeno, aantu ohaalongitha owala ominino ndhoka hadhi kala dhataakana moofola mpoka ha pu kala pwakunwa, nominino ndhika ohadhikala dha tsuwa uumbululu uushona wokutekela noku shashamina iimeno uunene tuu miikunino ndjoka hayi kunwa iikapa nenge omatama.

Mongashingeyi aantu oyena iikuku yoondjuhwa mbyoka hayi ilikolelemo oshimaliwa, ongele okulanditha oondjuhwa othika, ongele okudhi dhipaga etaye dhi yaya, etayedhi landithapo , nenge wo okulanditha uuyuhwena oshowoo omayi. Oondjuhwa ohadhi tulwa kiikuku hoka hadhi kala tadhi sililwako nawa oshimpwiyu . Ohadhi haalekwa iikulya noshowoo okupewa omeya.

Mongashingeyi aantu otaya longitha kehe shoka taya vulu, opo ya ninge uundaama wokumunina oohi. Oohi ndhoka ohadhi tulilwa mo omeya, dho tadhi kala nduno nokupewelwa mo iikulya, opo dhi wape okukoka, ano dhi adhe uunene wontumba. Ohadhi kwatwa mo nduno uuna dha adha uuunene wontumba e tadhi landithwa po nenge dhi longithwe onga omweelelelo.

Oyendji paife oya tameka oku muna noondjuhwa. Oondjuhwa dholwaala olutiligane odha tseyika nawa molwa oku vala omayi ogendji mesiku, ohadhi tulwa duno koshikuku hoka hadhi ha walekelwa ko iikulya. Omambwalumbwalu ohaga kala gena iikulya yeendjelele opo kayi tile hwi koondjuhwa, ohadhi tulilelwako uukololo wokuvalela nosho woo uumbete wokulala.

Omambanana nago ohaga adhika miikunino oyindji. Ohaga tula ko nduno omahila gafa omahila gomilunga, hoka haku adhika omagongwa gakakata ano nenge ga papata, ohage endjelele nduno geli komahila gawo ngoka geli komuti sigo naana taga adha ethimbo lyokupya. Ngono omadhengwa oshoka natango omazizi.

Mokati koondundu nenge uunene ngaa mumbugantu woshilongo shaNamibia ohamu kala tamu monika omameno ga yoolokathana; omwiidhi dha ganya nenge dha kweka, oshoka ihamu mono nana omvula ya gwana. Omiti ndhoka dhi li mo ominene odhi na uufo uushona dho ohadhi kala dha mena dhi ihana.

Omatama ohaga kunwa muupoto mwatulwa omavi ge na uuhoho go taga kala nduno nokutekelwa sigo ga mene taga ningi omidhi dhakola tadhi vulu okutulwa mevi ano taga ka tsikwa.

Poshini opo pehala mpoka hapu tsilwa koyendji unene komihoko dhAawambo. Oyena iini ye yi fulila mevi mbyoka haya longitha okutsa. Ohaa tsu nduno taa longitha omihi. Uuna shoka taa tsu koshini sha halakana ohaa kutha nduno oluhwati, opo ya gongele . Nuuna ya mana thiluthilu oha gongo po poshini etaa thigi pa pwa yela.

Ondjamba ndjoka hai eyendele ohai ithanwa kutya ondjamba yolupandi . Oshinamwenyo sha shitwa shi ilile, ihe ondjamba yolupandi oya nika oshiponga . Oshi na omukati noshowo omakutsi omanenene . Epumba lyondjamba mOshiwambo ohali longithwa mokuyakula omikithi odhindji ngaashi okwiitsinina uuna omuntu e na eshikisha , okutsinina komagundji okukeelela iitumba yi ili noyi ili, ohali tidha po wo oombepo.

Ngashigeyi oondama dhoku muna oohi odhili kehe pamwe kutya ne omegumbo kutya ne okathima weka fula. Oyendji ota longitha uundama wopashinanena mboka hawu pumbwa owala oku tulwa omeya noshowo oohi dhoka dhapumbwa oku munwa. Oohi dhika ohadhi kala mo nduno tadhi silwa mo oshimpwiyu ngaashu okupewa iikulya noku tonatelwa wo.

Omatama ogo iikwamboga mbyoka hayi longithwa mokudhongeka omuhoka. Ohaga vulu wo okuliwa omayihu, ano inaaga pya. Omumeno gwetama opo ga kale gena uundjolowele go inaaga ninga nayi, ohaku tetwa iitayi yimwe taga mangwa nduno gu ukithwe mombanda. Pomakota gago ohapu tulwa omwiidhi opo evi lyi kale lya tuta ano itaali kukuta molwa oonte dhetango.

Muushimba nomoondundu omu na oshimeno shimwe hashi mene mo shoka hashi ithanwa kutya endombo. Endombo oli li pamaludhi ogendji opu na ndoka li na oosheno hadhi liwa , hadhi kukutikwa noku telekwa etadhi ningi ekaka ndoka hali ithanwa kutya ekaka lyekundu. Iitayi wo yalyo ohayi longithwa oku panga omikithi odhindji yamwe ohadhi itula nokuli momeho omeya anuwa ohadhi panga omeho.

Oondjamba iinamwenyo iinenene, yina eshito lyawo liikalekelwa ano lyi lile miinamwenyo iikwawo nenge oyindji inayi faathana, oyina omakutsi omanene osho wo omunkati ngoka guna iilonga oyindji. Moompito oodhindji aapashiwani ohaya kala nokuyi thaneka uuna tayi longgo iilonga yii lile, ngashinga ndjoka tayi monika methano tayi fundu evi nomunkati gwawo.

Embakumbaku lyomatemo goongalo nalyo woo ohali longithwa okulongekidha evi, opo aantu ya wape okukuna. Ihe ohali pulula oonkudhu unene ngele owa adha pwa yula nenge omwiidhi omunene, ihali vulu okufila naana omwiidhi.

Oongulu oonene dhokulongela moka aalongwa haya longelwa. Ohamu adhika iitaafula noshowo iipundi. Aanasikola ohaya tula nduno iitaafula yayo kumwe etaya kala yeli muungundu moka haya kala yapulakena nawa omulongi. Komakuma ohaku kala kwatulwa omapulakata gathaanekwa nenge ngoka haga longithwa kaalongi mokulonga nenge ngoka haga ningwapo kaanasikola yoyene .

Onduli, uumenye, ongolo nonuukungulu wokapadhi oyo yimwe yomiinamwenyi mbyoka yiili moshikunino shinamwenyo oya gamenenwa powo hakehe gumwe nenge kapena ngoka apitikwa okuyi dhipaga. Oodhila wo ohadhi kala tadhi tuka mewangandjo. Iinamwenyo mbika ohayi etitha eliko lyoshilongo liye pombanda oshoka aatalelipo napashiyoni oha ya futu uuna yahala okuyi tala.

Uuna oondjamba dha hala okunwa omathangafuma aluhe ohadhi ende dhuuka mondombe momeya momwene etadhi lyatamo omakondo. Ohadhi tula nduno ominkati dhadho mondombe ano ohadhi longitha ominkati uuna dha hala okunwa.

Kowambo okuhole okutelekwa ongalamwithi yashiteni nokuyi tapela pelilo. Elilo ohali kala latungwa nawa noombale nosho woo nomapi ihe mopaife ohashi telekelwa nokutapelwa pokayaha. Okayaha hoka oko nduno haka tentekwa pelilo.

Eyoka ohali ithanwa wo shihwema, nenge omulekeenamatako. Eyoka olyo oshishitwa shimwe hashitilika kwaayehe. Omayoka ohaga Kala gi idhingilathana uuna geli pamwe.

Omuhoko gwaahimba monamibia ogo omuhoko ngoka ina gukanitha nande omuthigulwakalo gwadho. Oha zala nduno uupa, yiikambeka komeho nokonima. Oha kala nduno nokutelekela pooha dhomagumbo gawo. Ondunda ndjoka hayi kala ya kumbwa nomwiidhi, yo tayi kolongwa nduno nelowa, ndyoka lya vundakanithwa no mapumba goongombe.

Oonkwandambi oha dhi vala uunimwena wadho mbono hawu iithanwa uutanagona. Uutanagona nenge uutana woonkwandambi hano oongombe , ohawu kala wedhi kalela sho tadhi napa, oshoka oha wu kala uushona nokulya omwiidhi.

Oondjuhwa oontokele odha tseyika nawa nenge ohadhi munwa nadho omwalwa okuvala kwadho omayi ogendji. Ohadhi kala nduno dha tulwa koshikuku hoka hadhi kala tadhi pelwa ko omeya nosho woo iikulya. Ohadhi kala dha tulilwa ko oolamba, ndhoka hadhi kala dhedhipa uuyelele ethimbo alihe, nokudho esiku alihe ohadhi kala owala dhafa dhili momutenya.

Oku na omukalo omupe ngoka hagu longithwa ngashingeyi muunamapya nuuniimuna okutekela iimeno nenge iikunwa. Omukalo nguka ohagu longitha wo oopaipi oonduudhe dha yalalala dhili kombanda yiimpungu, tadhi yi nduno tadhi kala nduno dhi na uumbululu wu ukilila naanaa mpoka pwa mena. Ohapu kala nduno tapu ndotha omeya gu uka poshimeno.

Uuna omvula ye ga dhenge pevi, go omalundu taga zizi nokusheneka, oondjuhwa ohadhi kala nduno dha lambathana. Unene ohadhi kala dha lamba shikondombolo, tadhi kopagula nokuteyagula oomwiidhi, dho tadhi li nduno oonsheno.

Mboka haya munu oohi ohaya kala taya yolele ketayego ngele ethimbo lyayo lyomuteya lyathikana, oshoka ihaya kwatakwata, ohaya kutha owala oonete dhawo nokudhidhaadhigila momeya. Oohi dhayo oha ye dhi landitha po kutya nee otaye dhi landitha dhapya nenge otadhi landithwa oombihu, elalakano oku imonena iisimpo nenke iiyemo ya tidhile oluhepo kokule.

Ombwa yomomeya oshinamwenyo shoka hashi adhika momeya gomefuta. Ohashi hili aataleli po nosho wo aapashiyoni mboka haya talele po efuta. Ohashi zi wo onyama ndjoka wo hayi vulu oku dhingulwa ano ohashi gandja omweelelo. Kusho ohaku zi omagadhi ngoka haga vulu okupanga uuvu wi ili ngaashi iipena momutse nosho wo uuvu womakutsi.

Uuna omuntu talitha owala oongombe dhomwaalu omushona, yimwe nenge mbali nenge ndatu, oha ningi onkambadhala opo edhi mangele omiya nenge omapaya moothingo, tedhi pandekele nduno pomiti dhili popepi. Ohadhi kala nduno nokunapa ku dho dhene. Ngele okwa mono kutya omwiidhi ogwa pwa po, natango ohe dhi lundulula, tedhi mangele ngaa komuti natango omukwawo. Ohadhi kala nduno tadhi lithwa komadhila haga ithanwa kutya ooAmutoka Kanyandi. Ano olundji ooAmutoka Kanyandi oha kala owala mpoka pu na oongombe.

Oondhila adhihe odhi hole okunambela kiitayi uuna tadhi vululukwa po nenge dhina shoka dha hala okukwata. Ontsa woo ondhila yi ikalekelwa oyi na omutse omutokele, oyi na omeho haga mono kokule sho osho omuwambo ha faathanitha aantu nokuya pula woo tati: ano owu na omeho gontsa?

Miikunino yopaife aantu ihaya longo we nuudhigu okutekela. Nomiikunino yiikwamboga ohamu longithwa oopaipi oondudhe dhalala ano dha tayakana moshikunino. Pooha naampoka mpwa kunwa oshikwamboga ohapu kala puna okambululu hoka taka tekele. Iikwamboga ngaashi oomboga ohayi mene nduno nawa yuuvite ombili oshoka otayi mono omeya ethimbo kehe.

Aanamapya mo ngashi ngeyi oya kotoka, oshoka ohaya manga omatama gawo noku ga yelutha po pevi, opo iiyimati yawo kayi gu me pevi. Oha yaleke mo nduno iiti noku takane ka mo oodhalate hoka haya mangele oongodhi ndhoka dha dhingila oshitayi shetama.

Embakumabuku ohali longithwa mokulongekidha evi opo aantu ya vule oku kuna iikunomwa ya wo. Ogeli nduno po maludhi ihe ndika olyo ndi haku tiwa embakumbaku lyomatemo geengalo. Ndino ohali longithwa uuna kaapena omwiidhi ogundji.

Sha tuu Shiyenga shaNangombe yega dhenge pevi, omalundu ohaga zizi, omwiidhi ohagu piti tagu koko nokusheneka. Oondjuhwa ohadhi kala dha landula mo tadhi li uupuka nosho wo oonsheno dhomwiidhi nenge dhiimeno yilwe. Ekondombolo ohali kala li igongelelwa koonkadhindjuhwa tadhi shomona pamwe dho tadhi topolelathana okashona hoka yamona po.

Oombaka dhi li ndatu odhi li pamwe nuumbakona, ano uunimwena wu li omilongo mbala nakamwe. Oombaka ohadhi vala omayi nokuga utumanena, ngoka haga tenduka konima yomasiku, tamu zi uumbakona.

Onduli oshinamwenyo shina eshito ekumithi nenge etilithi ano hali fuula. Oshina othingo ondeendeka oshowoo omagulu omaleeleka . Ohashi nana aatalelipo oyendji nenge aapashioni. Ohashi adhika momahala giikunino yiinanwenyo oyindji mbyoka yagamenwapo keshito ano ihashi kala shamanguluka okwiiyendela ihe oshili moshikunino shiinamwenyo.

Monale aantu oyali haa longitha omamwitho nosho wo okukuta aantu oyendjiyendji mboka taaka mwa omwiidhi. Mopaife opuna omashina ngoka haga longo po iilonga ayihe. Otali tete omwiidhi lyo otali ningi nale ongonga yoyene ndjoka tayi vulu okulandithwa. Oongonga dhika ohadhi landithwa nduno nelalakano okakapewa nokukahawalekwa iimuna.

Ngaashingeyi opu na wo uudhiya wopashinanena, mboka kehe gumwe ta vulu okulongitha, opo a mune oohi. Ohawu kala nduno omapulasitika gomalwaala gi ili nogi ili ga thikama koongudhi nenge kiitenda. Oohi momapulasitika moka ohadhi kala dha tulilwa mo omeya dho tadhi hawalekwa iikulya.

Okanamwenyo komakoto, ano ka kotoka hono ha kiithanwa kutya okaandje. Okanamwenyo kamwe keshi iinamwenyo iikwawo uulayi, kena omakoto gafiihuna. Aluhe mpa keli okaangala ashike, oshoka ko okashitwa nale kena omakoto.

Iimeno mopaife ohai kunwa muunailona uluudhe mwa tulwa evi lyuu ho ho. Omo nduno hai kokele moka sigo tayi ningi omidhi ano tai vulu oku tsikwa. Ohapu kala nduno puna uupelende uushona wanyolwa omasiku kutya oya kunwa uunake.

Oondjuhwa odhi li pamaludhi ogendji nosho wo pamalwaala ga yoolokathana. Opu na oonkadhindjuhwa nomakondombolo. Odhi na omalwaala ngaashi: omaluudhe, omatiligane, uukaka nenge ge na uukanga nosho wo omatookele. Omakondombolo oge na omulengendenge nomishindi dha thikama, ano inaadhi fa dhoonkadhindjuhwa.

Iikapa noonewewe oyendji oyo ye na momagumbo. Iikapa oyi na eshito limwe li ilile, ano li ikalekelwa ko koonewewe. Ohayi ende okangundu, ano kayi na okakombo noludhi ya fa oonewewewe. Ohayi li wo pamwe. Ohayi adhika ishiwe ya lala ya tsa omilungu mevi. Ohayi kalekwa po omolwa onyama yawo nenge omahini.

Iimeno yomakota omanene noshowo omafo omanene, ohayi hupu nawa pomathimbo ngoka ihaapu kala puna omeya ethimbo ele, nenge iikwawo tayi monika ya ganya, yo ohayi kala owala ya hapa, tayi mene nawa yuuvite ombili, momahala moka muna omamanya nenge muna omuloka inaagu gwana, ano mombuga.

Egwo lyomeya ohali kala tali monika nawa. Omeya ohaga kala nduno taga pwampwakana momapwampwa taga gu ga ninga ando omuntu oto ti olwaala olutokele, oshoka gogene omeya kage na olwaala. Po mpoka tapu dhengwa koonte dhetango ohapu kala pwa ninga omalwaala gokatakomvula.

Oondjuhwa mongashingeyi odho onzo yoshimaliwa. Ohadhi tekulwa nadho tadhi tulwa koshikuku shoka hashi kalekwa aluhe sha yela. Ohadhi pelwako wo iikulya noshowo omeya . Olundji ohadhi pelwa omiti momeya etadhi tulilwako uukololo wokuvalela omayi. Ohadhi landithwa po nduno othika dhina omwenyo, dha dhipagwa nenge omayi.

Onduli oshinamwenyo shina uukwatya wiilile miinamwenyo iikwawo shaashaa dhika moka moshikunino shiinamwenyo ohashi Nana nenge ashi hili aatalelipo noshowo apashiyoni oshina othingo ondeendeeka ndjoka hashi yi nanamo uuna sha dhimbulula pena omayinyengo gontumba nenge sha mono punasha.

Endombo oshimeno shina oshilonga, ohali longithwa miinima yiili noyili ngaashi okupanga omukithi dhoondjuhwa nosho woo iinamwenyo yimwe osho woo oku tulwa momeho, endombo ohali vulu okupanga omeho. Oosheno dhalyo ohadhi longithwa miinima oyindji ashike hama ndombo agehe.

Ongalamwithi yaShiteni , ohayi kutha po ondjala pepunda. Ohayi telekwa nduno nekaka lyompungu nenge nomboga thimbo limwe onoshigali taku tulwa ondjove. Oshimbombo osha simanekwa komihoko dhaawambo.

Mombuga moka ihaamu mono omuloka gwa gwana nawa, omu na eshito ekumithi. Ohamu adhika omamanya noshowo iimeno ya mena omalompalompa. Omwiidhi ohagu ganya mbala, uuna owala shiyenga ya sheka Omiti dhamo odhi na omakota omanene oshoka omo hadhi pungula omeya. Omafo gadho wo omanenenene opo ye ga kwathele kaadhi kanithe omeya ogendji okuya mewangandjo onga oshi

Omunino nago omukalo omupe ngoka hagu longithwa mokutekela iikunwa nenge iimeno. Ohaku zi omunino omunene guvule oonkwawo ngoka hagu tulwa nenge hagu tsikinikwa konzo yomeya moka tamuzi nduno uutayi wuumunino uushona wuuka miimpungu moka mwa kunwa.

Opu na oondundu dha ningwapo owala kehekevi hoka aatalelipo nenge aapashiyoni ye hole okuya oha ku monika ku na omanyanyango ogendji. Oohauto ndhino ndatu dhoondunda mbali odhehangano ndyoka hali kwathele momalweendo nenge hadhi kwathele aatalelipo okuthika kehala ngaashi ndyoka.

Aapashiyoni oyendji nenge aatalelipo oyendji oye hole oku kuutumba komunkulo nenge kooha dhefuta. Ohaya kala nduno ya tala omeya sho taga gwiluka ano taga ningi omakuthikuthi, go ta geya nduno giidhenge kevi ndyoka lili kookunkulo nenge kooha.

Poshini opo pehala mpoka hapu tsilwa iilya komihoko dha yoolokathana moNamibia. Ohapu adhika nduno omihi noluhwati. Oshini oha shi kolongwa neloya, naantu ngele ya mana okutsa, ohaya kombo po.

iinamwenyo yomokuti mbyoka yatulwa hayi talwalapo kaapashiyoni ano ohayi hili aatalelipo oyenndji . Sho tayeya nduno ya talelepo ohaya futu iiyemo yomwaalu gwontumba . Odhina ominkati omileeleka ndhoka hadhi longitha okunwa omeya. Kohi yominkati dhawo oko nduno kuna omilungu dhadho . Odhina eshito ekumithi nohadhi nana aahili ihe odha nika oshiponga unene ngele owedhi hindi nokuli.

Ongandu oyo oshiipwedhi nenge oshikoko hashikala momeya. Oshina omagulu nohashi kala alushe momeya. Uuna nduno shahala okukotoka ohashi lala momeya shiikangawalitha shafa shasa .Uuna nduno shadhimbulula kutya opunasha sheya popepi nasho ohashi shinukile nuupu nombala.

Uudhila owundji ohawu lambwele kwaashoka shili pooha dhomeya manga inawu tameka okunwa. Shampa wa mana okunwa ohawu lambele manga inawu tuka po, ohawu mbilipaleke oomwenyo dhoyendji uuna ta yewu talele kumwe netango unene tuu ngele li li poku kapa oyana.

Ohashi kala oshidhigu oku taaguluka uupompolonga. Aantu oyendji ohaya nyengwa oku taaguluka po, ohaya longitha nduno omikalo dhi ili nodhi ili. Ngaashi oku yaleka iiti ya shindjakana yo taya ende nduno kombanda yiiti ho.

Okulongitha ominino ogo omukalo omupe okutekela iimeno ohashi endelele noonkondo nohashi kwata owala ethimbo efupi shoye okumangela owala omunino kopomba yomeya ngoye to nana nokweenda to tekele mpoka pu na iimeno yoye.

Uuna shiyenga yega dhenge pevi, omalundu etaga zizi nawa, ohaku mene omwidhi momwidhi moka ohamu kala wo uupuka. Oondjuhwa ohadhi kala nduno tadhi ende dhiilandula ondumba, tadhi tidha noku mbokola oomwidhi. Ohadhi kala nduno tadhi shokona uupuka wadho, dha ngundu manena shi kondombolo, uunene moku muna oondjuhwankadhi ohadhi kala odhindji, ohadhi kalekwapo molwa oonyama nenge omayi.

Aantu keya na shoka itaa munu nasho methimbo lyongaashingeyi opu na uundama yopashigwana woohi hawu tulwa omeya mo tamu tulwa oohi dhefundja e tadhi kokelemo uuna dha koko ohadhi kwa twamo uuna dha koko unene mpoka wa hala.

Uuyuhwena mopayife ohawu kuthwako kooyina hawu pangulwako etau tulwa kiikuku, ohawu tulilwako iikulya nomeya. Omeya niikulya ohawu yi pewelwa muumbalu mbalu uufupi nenge wa tulwa pevi mpoka nana tawu adha.

Pomahala gomainyanyudho opwa tungwa uundama wo pashinanena moka aantu yomapipi agehe haya vulu okuya mo etaya ka yoga, ohaya dhe ngepo nduno omadhiladhilo omawinayi. Ihe koombinga oonkwawo oga ni ka oshiponga unene ngele oga kala pehala ndele ta puya aantu aahasha, uunona uushona ohawu vulu oku kani thilamo omwenyo dhawo.

Shiyenga shampa e ga dhenge pevi iita yameme ayihe okomufwata. Aagundjuka unene tuu mboka yepipi lyopokati ohaya kala nduno taya dhanitha okapadhi, oshoka oye shi kutya ethimbo lyawo olya thikana lyoku imonena iiyemo. Ohaya kwata nduno omambalantangu noshowo omakende, yo taye ga landitha po, yi imonene sha shomondjato.

Oongombe odha simana, nakehe gumwe paife oto adha e na oshigunda shoongombe. Ohadhi silwa oshimpwiyu opo dhi kale dha lya dha paluka nawa. Ohadhi kwathele dho ohadhi kutha po omikundu odhindji. Ohadhi longithwa okutsela piituthi yi ili noyi ili yomanyanyu noyomaluhodhi. Ohadhi longithwa wo uuna omuntu e na onkayi ano ompumbwe yoshimaliwa, oha landitha yimwe ye ta vulu iilikolele iiyemo opo a potokonone nenge a kandule po omukundu.

Pethimbo lyoompale Nekulu oshowo iindefa ohaya kala yii pyakidhila no kuyela, yamwe otaya yele yamwe otaya hekala, uuna iilya yapwa ya yela ohayi tulwa nduno moka goma.

Ngashingeyi nenge monena kehe gumwe ota munu naashoka ta vulu. Oyendji oyena iikuku yoondjuhwa kutya nee odhonyama nenge odhomayi . Olundji oondjuhwa ndhoka oontokele ohadhi munwa nadho omolwa omayi. Ohadhi pewa nduno iikulya ya gwana dho tadhi pewa omeya wo. Ohadhi uhala nduno tadhi li dho tadhi tenteke. Ohadhi vulu okutenteka omayi gaali nenge gatatu mesiku.

Uuna omeya taga popoka nenge taga tondoka nenge taga kunguluka, momamanya nenge oshowo momapampwa, ohaga kala geli mondjundo nenge mondapo. Ohaga kala molwaala olutokele nenge omayelele kage na olwaala. Nuuna ga dhengwa koonte dhetango ohaga ningi po nduno omalwaala gokata komvula.

Uuna aantu taya teya ohaya longitha iikwatelwa iinenenene mwa kwatelwa oombaali. Ohamu teyelwa nduno iilya mo mooha tamu dhikilwa, opo anuwa kayi ende tayi ndonda ko uuna omuteyi ta fala kondumba nenge kolupale. Ombaali ndjoka ohayi itsikwa naashihe kumwe ohashi ithanwa kutya ondudhi.

Uunimwena ngaashi Oondjamba mikunino yinamwenyo oha wu Kala nokupaluthwa oshowo okusilwa oshipwiyu kwamboka yena iilonga mbika ano nkene oshilonga nenge oshinakugwanithwa shili po osho kupulutha wala nokusila oshipwiyu iinimwenagona, muunimwenagona moka omwakwa telwa nduno uundjambona mbo hawu Kala tawupewa omahini uuna nduno tawu pewa nawoo ohawu kambadhala oku kwata nominkati dhawo.

Una iiyimati niikwamboga ano iihulunde niingomotolo ya likolwa ohayi tulwa nduno keshina ndyoka hali yolola. Yo tayi pakelwa nduno shi ikolela kuunene yawo mbyoka yi thike pamwe ohayi tulwa miipakete yimwe, ohamu kala ne muna aanilonga ya zala uulapi woko mayulu oshowo uugala komitse nomakalanyanya omazize.

Ehumokomeho olya ninga iilonga yi kale iipu, yo ohayi pu mbala, ano meendelelo nenge methimbo efupi, nomiikunino wo ihamu kala we naanaa mwa kutwa aaniilonga oyendji, ano taa longaalonga iilonga yokomake. Ohamu longithwa omashina, mwa kwatelwa wo omambakumbaku opo ga heye mo nokuteta mo omwiidhi.

Aanangeshefa aashona naamboka yopokati noshowo ooyene yoopoloyeka miitopolwa noshowo momikunda ohaya kala yu uvite uuntsa ngele ooyene yiikandjo, ooyene yiitopolwa, oongoloneya noshowo aaleli yawo taya talelepo iikunino noshowo oopoloyeka dhawo, ya tale nkene taya humu komeho. Ohaya kala wo nokutopola uuyelele naakwashigwana naanamukunda ooyakwawo.

Komasinzi oko kehala hoka haku kala kuna iigadhi moka hamu pungulwa iilya noshowo iilyalyaka . Oshi gadhi oshina olulii noshowo oongudhi dhasho . Ohaku tulwa oshimato shoka hashi hotekwa lwako neloya . Ohaku tulwa nduno okahaka hoka kwatwa koongudhi wo.

Momadhiya uuna mu udha omeya ohamu mene omavo nomakakamufule. Omavo ohaga kala nduno ge na omafo gago omazizi ga yalalala nenge ga kangawala kombanda yomeya, omanga oongala dhadho ohadhi kala dha piitilila mpoka pwa hulila ondjele yomeya dha toka. Kooha dhomadhiya ohaku kala ku na oomwiidhi ndhoka hadhi ithanwa omanenge.

Ando mpaka otapu kuutumbwa owala aantu yaali oshoka opu na owala iipundi iyali ya kundukidha oshitaafula shi, yo sho taya popi nenge taya nu, nenge ngaa taguluka oshama, yo taya tala nduno nokukumwina eshito.

Uuna omeya geli poku pwina momithima nenge moondama dhontumba aantu ohaya gongala etaya kutha onete noku yewulamo oohi ndho ohaya kambakana oshitalami meya shoka nonete yawo ndjoka etaya sigo okoontuni nenge koha dhomutuni taya kuthamo oohi nokudhi tula mogoma.

Oonkwandambi ngaashi omuwambo hedhi tumbula pehala lyo kutya oongombe, ohadhi dhimbulula nuupu oshoka ohadhi vulu okutulwa uupapa momakutsi mboka hawu ulike kutya odha lye.

Oyendji oye na uundombe nenge uuthima moka haya tula oohi dhawo. Oohi ohaye dhi pele mo iikulya, opo dhi lye dhi koke. Ohadhi kala mo odhindjidhindji tadhi toyo dho tadhi yogo omiyengo.

Uuna shiyenga yenga dhenge pevi pehala lyontumba nenge pehala mpoka, omeya ohaga pwapwakana nduno, taga pononoka gu uka kiitalame, nokukunguluka gu uka komithima. Ohaga kala nduno ga ninga olwaala lwafa olutokele, uuna taga tondoka nondjundo yili pombanda, nenge oyindji.

Omunkati gondjamba ogu na iilonga oyindji, kayi shi owala okukotamena omeya, ihe ohadhi longitha wo omunkati ngoka okufunda nokushina omavi tadhi ifundile. Epumba lyondjamba oli na iilonga oyindji momihoko odhindji dhAawambo. Ohali longithwa okutsinina li tidhe po oombepo oombwiinayi nenge oombepo dhuulodhi noshowo omikithi dhi ili nodhi ili.

Miiputudhilo yopaungomba omo moka to adha aalongwaskola taya longwa nkene yena okunduluka po nokuhongapo iinima yomaludhi gi ili no gi ili taya longitha iiti noshowo iipilangi. Ohaya hongo nduno iipundi noshowo ooskopa. Unene tuu ooskopa dho momagumbo ndhoka hadhi kwatelwa uuhelasa niikwawo yilwe.

Iinamwenyo yomokuti mbyoka hayi adhika miikunino yiinamwenyo otayi monika yili mokadhiya komeya yimwe oyili momeya momwene tayi nu. Iinamwenyo ongaashi uumenye , oongolo, osino, oongamelo noongalangombe.

Kehe shimwe oto vulu oku shi longitha uuna wa hala oku kuna. Aananena ngaashingeyi ohaya longitha uupoto uuluudhe wa longwa moonayilona omo nduno haya kunu moka, taye wu tula pehala lya gamenwa wuli naana momuzile, ohaya tula mo nduno uupelende nenge uupelende uushona, wa nyolwa kutya iimeno oya kunwa uunake.

Aantu oyendji ohaya yulu oohi, uuna dha adha uunene wontumba .Oku na oohi dhefundja ndhono hadhi tulwa mokandama etadhi kalamo tadhi tekulwa sigo dha koko, uuna dha koka ohadhi kwatwamo.

Aanamapya oyendji ohaya kunu omboga yuushimba ohadhi kala nduno dhina omafo omanene omazizi ngoka haga kala nokwiitonya etaga ningi po omutse gomboga. Uuna dha koko ohadhi tetwa nduno pomakota etadhi omitse ndhoka dha ninga oongonga etadhi landithwa po.

Oondjuwa dhi li nodhi ili, otadhi longithwa mo ngaashi ngeyi mokumunwa nadho. Dhimwe oonduudhe, oontiligane, oonkanga noshowo oontokele. Dhimwe oonkadhi-ndjuhwa omanga dhimwe omakondombolo.

Pethimbo lyontumba nenge powili yontumba moshikunino shiinamwenyo, iinamwenyo mbyoka yi li ohayi adhika nduno yi igongela pokandombe nenge pehala mpoka hapu monika omeya. Iinamwenyo mbika omwa kwatelwa Uusino, Uumenye, Oongolo, Oonduli nosho wo ooNuukungulu wokapadhi. Oondhila wo ohadhi kala tadhi wilauka dhi li mewangandjo.

Omatama, oshikwamboga shoka hashi longithwa okudhogeka omuhoka. Uuna ga longithwa , omuhoka ohagu kala lela wa dhogoka. Gamwe ohaga pakelwa nduno oogahetatu, muupaki wawo, ko kombanda taku tulwa okanailona okayelele.

Miilongo yimwe omuna ehala ndjoka ha li kala aluhe lyaziza nawa, ano hamu lokwa omumvo aguhe okuza kuJanuali sigo okuDesemba . Ohaku kala nduno ku na iihwa yaziza nawa , yuule wayoolokathana . Momangande moka ohamu endwa owala kaayendi yokolupadhi ano owala okandjila katsa, kaayendi yokolupadhi.

Okuna omukalo omupe gopashinanena gokuninga oongonga dhoomwiidhi ano oomwiidhi ndhoka hadhi hawalekwa iimuna, eshina ndoka ohali hokekwa nduno kembakumbaku ohali tete omwiidhi lyolyene nokuninga omwiidhi omangonga omanene.

Uuna omuyenda eya megumbo oha telekelwa ondjuhwa . Ondjuhwa ndjoka ohayi telekwa inayi tetwa miintimbu ano hayi tandwa owala kombunda , etamu kuthwa iilyo yomeni. Ohayi tulwapo nduno yiihwapo nohayi telekwa kohi yomatama noonyanga etaya pewa nduno yeyilye nomagadhi goongongo.

Oohi dhefundja oha dhi vulu oku munwa nadho muundama, uuna dha koko dha adha uunene wontumba, nenge omeya ga pwinemo, oga ye dhi kaununamo nduno ta ya longitha uudhinditho no ku pimpila miiyaha iinene, nokonima ota ye ke dhi lyapo nduno, dho dhimwe ya ye dhi landithapo woo.

Shihwama oshikokayi nenge oshi ipwedhi dha dhina iishitwa iikwawo. Oshi ishile uuzigo washo noshowo omushila ngoka hashi longitha okudhenga shoka ta kondjo nasho. Oodhila dho mokuti nadho ohadhi ipopile no ku yaga nomakaha gadho, tadhi dhenge nomawawa. Dho tadhi shomona wo nomilungu.

Egwo lyomeya Omeya ohaga monika taga gu taga tondoka momapwampwa gomamanya mpoka haga yi go taga tondoka gu uka komilonga. Uuna omeya ga kala taga tondoka pehala ethimbo ele ohaga kala taga idhenge nokuhoka omamanya sigo pwa ningi omapwampwa. Oyendji ohaya yi nduno komahala huka taya ka tala nkene omeya taga pwampwakana.

Ondjamba oyina eshito ekumithi. Oyina omunkati omuleeleka ngoka hagu longo iilonga yi ili noyi ili. Uuna tayi pewasha mokana omunkati ohagu yeluthwapo oshoka okana kwayo nenge omulungu gwayo oguli naana kohi yomunkati hoka.

Ethimbo shampa lyapitiko aantu ohaya ilikolele omweelelo. Ohaya kwata nduno oohi, omambalantangu, noshowo omakende taya longitha omikalo dhayoolokathana. Ohaya vulu oku dhilanditha othika nenge taya mono osheelelwa.

Oondjamba noomenye ohayi adhika moshikunino shiinamwenyo oyo iinamwenyo wo ya gamenenwa po kuushitwe ondjaamba oyina omukati ngoka hagu yi longitha okukutha omeya ngele ogo kunwa nenge gokwiishashamina anoyi talalelwe.

Okuna uundama wopashinanena wokumbwinda hawu tulwa omathangafuma, ogo taga pumbwa mo wo, ohaga tulwa omuti opo aantu kaaya kwatwe koombahiteli okuza maayogi/maambwindi ooya kwawo. Opuna nduno uupundi hawu kala po wuli momuzile mpoka gumwe aka kuutumba uuna avulwa okumbwinda.

Oohauto, omatukutuku, nomakambamba ngoka ga nuninwa okweenda aatalelipo nenge aapashiyoni oga tholomwapo nenge ga ndulukwapo momukalo gwago gwiikalekelwa, aapashiyoni oya tulilwamo iipundi hoka ha yeende ya kuutumba ta kutulwa owala okatala keli koongudhi ka ningila okuyashiga komutenya, mooha ina mu tulwa nenge osha shaa opo shaa hangambeke woo okutala.

Kefuta oku na oondhila dhako ndhoka ha dhi li iipethipethi , oohi nosho wo oonkotsa. Oondhila ndhika odhina omagulu oma leeleeka nosho wo omashona molutu. Ohadhi ga kwathele nduno uuna tadhi tuka oku teta ombepo nosho wo oku natuka po uuna tadhi matuka.

Momeya gefundja nenge moondama dha ningwa po kaantu yooyone ohamu kala muna iipuka oyindji mwa kwatelwa oohi nosho woo omakende. Aantu ohaya longitha nduno omikalo dhayoolokathana ngaashi oonete okuyulamo oohi dhawo nenge omakende gawo osho woo omambalantangu.

Omata osho ogo oshikwamboga oshiwanawa hashi dhogeke omuhoka etagu kala tagu tokola elaka . Ngele owe ga tula mekaka mwene gwegumbo nenge omutse gwegumbo iha zimo.

Uuna aapashiyoni ya talele po omahala gi ili nogi ili, unene ngoka ga nika omamanya noondundu, ohaa iyadha moonkalo moka pomahala gamwe itaaya vulu oku thika po niiyenditho. Ohaa zi mo nduno, e taya landula okandjila ko kolupadhi. Ohaa tanga nduno uukwana wawo, e taya ende nduno taya thaaneke, to taya tala nee nawa nokatalekonawa eshito noku li kuminwa.

Ehwiyu okadhila oka tilithi, oyendji Aawambo ohaye katila molwaashoka nookuli paife ka kwatakanekwa kiinima yopambepo ano koombepo dhuulodhi. Okadhila haka yanga uusiku sho osho wuwete kutya iha ka monika naana omutenya, aluhe oha ka yanga uusiku ko taka lili nduno okatya ewi ndoka etilithi.

Oohi ngaashi omakende nago ohaga tulwa muundama wopashinanena mboka hawu longithwa oku muna oohi. Ohamu yalekwa nduno uuthayila mo tamu tulwa omeya etadhi tulwa mo nduno dho tadhi kala nokupeyelwa mo iikulya sigo dha koko nenge dha adha uunene wontumba. Ndyono lya kwatwa ngawo ekende.

Poshini opo pehala mpoka hapu tsilwa iilya unene komihoko dhaawambo, oha pukala pena omihi, omututu ombogo hono hakutsilwa oshini ano nosho woo oluhwati. Iilya oha yitsilwa nduno komututu takulongithwa omuhi, uuna aantu yamana okutsa nenge shoka taatsu shanukako nenge shahalakana ohaya longitha oluhwati yo taya gogo po nduno uuna yamana thiluthilu.

Omukalo gokutekela omukalo gokulongitha ominino omiluudhe dha yalekwa pevi. Ominino ndhoka odhi na oombululu mpoka ha pu kala ta pu ndotha omeya. Omeya ngoka ohaga ndotha owala gu uka mpoka pu na oshimeno. Pehala mpoka inaa pu kunwa ano ka pu na okambululu ihapu tuta nandenande.

Embakumbaku ohali ongithwa moku longekidha evi uuna aantu taya pulula, ano ya pulule yo ya wape okukuna. Oli na omatemo ga yoolokathana ngaashi naana ngaka gongalo haga longithwa wo nago.

Shiyenga shaNangombe shampa ega dhenge pevi, iishitwa ohayi kala nduno ya pandula. Oondhila ohadhi monika tadhi tuka dhili popepi niishana noshowo omilonga, oshoka omo hayi imonene iikulya noshowo iipalutha. Ohadhi kala nduno noku yakula iitekene, iivolovolo noohi naayihe mbyoka hayi kala yili momeya. Oongala wo ohadhi kala dha sheneka nawa.

Oonekandangala lyombandje pethimbo Shiyenga tega dhenge pevi, ohaya kala tayi ipandula nenge pethimbo lyoondama tadhi liwa, oshoka ohaya kwata omakende gawo noshowo oohi dhefundja. Ohaya yaleke nduno oshiyalomwa kutya nee othaila nenge oshike, yo taya kwata nduno taya shimine mpoka, opo kaa ya mane po ethimbo.

Aawambo oyendji ohaya teleke ongalamwidhi yaShiteni no yeyi hole noonkondo. Unene tuu ngele otayi telekelwa omuyenda. Ohayi telekelwa nduno melilo. Ihe methipo lyo paife, aananena oya mona kutya anuwa ongalamwithi ohayi tiliganeke omapi nenge oombale, onkene ohayi telekelwa nduno mokayaha hoka haka tentekwa melilo.

OoNuukungulu wokapadhi, oombahe, oomenye, noongolo oyo iinamwenyo yagamenwa moNamibia. Ohayi kala nduno yili moshikunino shiinamwenyo mehala ndyoka lyagamenwa. Aayendi naatalelipo ohaya kala noku imemeha uuna taya talele po omahala ngaashi nga. Ohaya etitha wo eliko lyoshilongo lyiye pombanda.

Eshisha omo moka hamu pungulwa iilya uunene tuu komuhoko gwawambo nenge nditye kaantu yawambo. Ohali tungwa nomihuya noshowo oombala. Ohali tulwa nduno koongudhi lyo tali sikilwa noka haka hoka kakumbwa nomwiidhi.

Oonkambe iinamwenyo hayi kwayilwa ashike odhina esimano olyindji. Pamuthigululwakalo, ohadhi longithwa muuwa okukayilwa nenge oku endwa kaamati yomuuwa mboka haya tumwa ano haya tumwa taya endelele. Omishila dhoonkambe ohadhi longithwa okuninga oofungi dhomishila ndhoka hadhi ligolithwa moohango.

Miikunino iinene yuunamapya nuuniimuna ohamu longithwa embakumbaku okushasha iimeno omiti dhi ili nodhi ili noshowo okutula po uuhoho. Omiti ndhoka ohadhi tulwa momeya dho tadhi shashwa nduno molupe lwomeya.

Okamenye okanamwenyo komokuti ihe moNamibia ohaka adhika koshikunino shinamwenyo. Owundji ohawu kala noku enda wa manguluka wuli pondje yoshi kunino ngaashi nana taki iyendele kathikama ngaka keli poha lyoshiti koha ndiya okuna ondundu ya ningwa kevi.

Oshimeno shoWelwithia osha tseyika nawa koyendji. Oshili mehala lya pumba nohashi adhika mombunga yaNamib moNamibia. Osha tseyika nawa omolwa oku kala nomwenyo kwasho ule thimbo. Ohashi hupu shokadhila sho hashi vulu oku kala uule thimbo shaana omeya.

Yamwe ohaye yi ithana kutya onduli yo yamwe taye yi ithana kutya ombahe. Osho oshinamwenyo shomokuti shono shi na othika ondeendeeka. Mongashingeyi osha simana, ngaashi moshilongo shaNamibia, oshoka ohashi nana aatalelipo mboka haya futu taya etitha nduno eliko lyoshilongo li ye pombanda. Onduli yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi adhika moshikunino shiinamwenyo.

Onkoshi ohayi ithanwa kutya oyo mwene gokuti ndjika onkadhi nkoshi ndjoka tayi iyendele mokuti , otayi monika nduno yeekama yo otayi kenyauka yafa yina shoka yahala okunukila.

Ombahe oshinamwenyo shomokuti shoka shina Omuthika omule nothingo ondeendeka ,uuna tashi kotamene omathangafuma mondombe ohashi paganyeke omagulu gasho go komeho go taga tifukile ano komeho taga itonyo sho shi wape oku adha omathangauma.

Omambanana ohaga imi shi iile, ngele omuntu ho popilile, oto ga eleke nomilunga. Ohaga ningi omahila ga kakata omambanana. Ngaka oge na ogongwa sigo ongaashingeyi, ano ina ga adha okuliwa.

Pomahala ogendji ngoka haga nana nenge hapu adhika aapashioni nenge aayendi yokolupadhi nenge hapu tulilwa olundji, ohapu kala pu na oompango. Oho lombwelwa kutya kala mosheenditho shoye nenge kala mpoka pwa hulila oongamba, inda nenge kankameka osheenditho shoye mpoka sha pitikwa, ngoye to kunkililwa aluhe, opo waa kakeke pehala mpoka.

Aapashioni naatalelipo miikunino yiinamwenyo ohaya kala taya ende nokutaakana iikunino taya tala nokatale konawa unene iinamwenyo, ano iiyamakuti mbyoka yi li mokashana moka. Ohaya kala nduno taya thaneke yo taya kutha uufelema wawo. Ohamu monika iinamwenyo yi ili noyi ili mwa kwatelwa wo oondjamba.

Ondjima oyi na eshito ekumithi, oshoka oyi na mo uukwatya wa fa womuntu. Uukwatya wawo owundji ohayi kala naanaa noku elekela shoka hashi ningwa kaantu. Ohayi ende komagulu gane ngono omagulu gokomeho hayi vulu okuga longongitha onga oonyala, okukwata nokuninga sha, omanga ohayi vulu natango oku enda komagulu gokonima, ano omagulu gaali ageke.

Oyendji inaya tseya nkene okandombo haka imi nenge oshimeno hoka haka zi sha tya, ihe kapu na naanaa eyooloko enene pokati komandombo ngoka Aawambo oyendji ye na momagumbo gawo. Oshimeno ohashi mene nduno tashi sheneke kondungu yasho, kondungu oko nduno haku tsapuka oshiyimati shoshene, oko nduno hashi tetwa kondungu yasho hoka.

Ongolo oshinamwenyo shomokuti nosho woo oonduli. Oonduli iinamwenyo mbyoka iileleka yina oothingo oonde. Oongolo, ongolo oyafa ambala oludhi lwondoongi ashike yo kayishi ondoongi, oshoka yo oyina eshito lyawo lyii lile. ano yina oma lwaala nenge oondjila oondudhe noontokele.

Oohi dhefundja ohadhi zi komilonga, hadhi etelelelwa kefundja. Mboka yena uunongo ohaya ningi nduno uundama eta yedhi tulamo, nuuna uundama wawo wapwine ohaye dhi kuthamo nduno, taye dhitula miiyaha moka tayedhi kwatele, eta ye kedhi teleka.

Uuyuhwena ohawu vulu okumunwa kaawuli pooyina ano watongolwa kooyina nenge tawu tendulwa meshina etawutulwa mendunda lyolongekidhwa nawa ndyoka lya nuninwa okukala uuyuhwena ohamukala mwatulwa uulamba weendjelela wagandja uuyelele nuupyu kuuyuhwena, uuyuhwena ohawiingongele pehala limwe tawiipe uupyu.

Embakumbaku lyomatemo gongalo oli holike koyendji. Oshoka ohali kwathele okulongekidha evi opo aanamapya ya kune. Ohali kwathele wo mokugalagula nawa evi. Tali pilula evi ndyoka lyali kombanda tali li fala kohi ndyoka lyali kohi tali lyeeta kombanda. Shika ohashi kwathele uuhoho wuye popepi niimeno.

Omukalo gulwe gokutekela iimeno miikunino yopashinanena ongoka hagu longithwa okupomba omeya gu uka moondjila, go itaga londo kiimpungu. Iikunomwa ohayi kala yi li komutuntulu, ano koshimpungu. Evi lyokoshimpungu ohali tutikwa owala komeya ngoka taga zi moondjila.

Oonkwandambi noshowo oonewewe, ohayi napa nawa uuna omalundu ga ziza nawa. Omalundu ohaga zizi ngele omvula nenge shiyenga yega dhenge pevi ga gwana. Mbika yi li iyali ohayi longithwa onge onyama nenge omahini nande kuze oshipa. Uuna oonewewe ya kuta nenge ya lya nawa, ohaya kala nduno taya hunga omishila dhawo.

Oondjamba odhi hole okunwina pamwe. Ohadhi kala nduno dha tegama nuunimwena wadho uuna tadhi lemene ominkati dhadho momeya. Ohadhi lyata mokandombe nenge moka mu na omeya, dho tadhi kutha nduno nokunana omeya mondombe tadhi longitha ominkati dhadho, oyo iinamwenyo iinene nene.

Oyendji yomaanamapya naaniimuna, ano aanamapya oyendji mo Namibia ohaya longitha embakumbaku lyomatemo nga ndi. Ohaye li ithana kutya ohilipa yamwe ohaye li ithana kutya embakumbaku lyokutatula oluma. Ohali longithwa nduno unene pomahala mpoka puna evi lya hekuka.

Opuna iinamwenyo iitekulwa namwenyo, niinamwenyo yo mokuti. Ongolo oyo yimwe yo miinamwenyo yo mokuti. Iinamwenyo mbika moshitunda shaNamibia ohayi adhika nduno mokashana kiinamwenyo. Mehala moka nenge moshikunino moka iinamwenyo ya tulwa opo yi gamenwe ku keelelwe yaadgipagwe shaali pa pitikilo.

Oondjuhwa ohadhi kala koshikuku hoka hadhi hawelekelwako. Ohadhi pelwako iikulya oshowo omeya . Uumbalumbalu womeya ohawu tsilikwa opo kadhi tilehi. Uuna dha kuta ohadhi lala mevi tadhi ishinine nduno omavi omukalo nguka ohadhi kwathele opo dhize oona, uulipi nayilwe mbyoka hayi kala yedhi dhama momawawa nenge momafufu.

Oondjuhwa ohadhi eta oshimaliwa tashi endelele, ohadhi munwa nduno dha tulwa koshikuku dho tadhi hawalekwa iilya, iikulya ya tulwa muumbalumbalu. Ohandhi li nduno ethimbo kehe dha hala. Oondjuhwa dhika olundji ohandi landithwa onga onyama. Ihe pashiwambo oondjuhwa oontokele ihadhi munwa nadho.

Oshimeno shoWelwitschia osho oshimeno sha tseyika nawa, oshoka osho shimeno hashi kala nomwenyo ethimbo ele. Ohashi adhika mombuga noshowo moNamibia omo shili, hashi adhika owala pehala limwe ano mombuga yaNamib.

Kowambo aantu ohaya longitha omatiti ngoka ga honga momaloya . Ohaga yothwa nawa etaga longithwa inga oshikwatelwa uunene tuu okuhukulila omuhoka tatu popi ondjuhwa yoshiwambo. Ohayi telekwa nduno nawa etayi hukulilwa metiti etayi gandjwa komuyenda nenge kwaa ngoka eyinuninwa.

Kehala hoka kuna owala oondundu ohakukala owala iinamwenyo ngaashi oonzi niikombo nosho woo oongombe, oshoka odho tadhoopalele onkalovi yopehala mpoka. Moondundu momwene ihamu vulu okupululwa shosho wuwete kutya olundji ihwaadhako iimeno yomepya.

Ongalamwithi yashiteni oyihole hayi liwa nondjuhwa. Omuwambo tati ondjuhwa yoshiwambo. Ohayi telekwa nduno nawa nomuhoka gwangota pamwe nekaka nenge omboga. Ohapu longekidhwa nduno okasopa kaningwa muunyanga nuutama ye shampa ali tiikulula nduno no coke.

Uuna aantu yahala okudhengwa kombepo, ohayi yakakutumbe koha dhefuta, ohakala nduno yakutumba yo takala yatala oma kuthikuthi mefuta momeya nduno sho ngambulawula.

Uuyuhwena womaludhi ogendji nogendji ohawu kuthwako kooyina. Olundji miikunino mboka iinene omayi ohaga tendulwa meshina. Uuyuhwena ohawu tulwa nduno mokakuku kawo hoka kewununinwa, kena uumbalumbalu wokutula omathangafuma osho wo wumwe wokutula iikulya. Ohawu kala nduno wuli moka tawu tondoka.

Oondjuhwa ohadhi munwa nadho. Ohadhi tulwa nduno koshikuku e tadhi pelwa ko omeya ga gwana nosho iikulya. Ohadhi munwa nadho molwa unene omatompelo ge li gaali; ongele onyama nenge omayi.

Oongolo iinamwenyo hayaadhika moshikunino shiinamwenyo, oyina omilungu omiluudhe nomolutu omuna omalwaala gaali, oondjila oontokele noondudhe.

Ondjuhwa nenge kahadha oha yeendepo, uuna tayi liwa nongala mwithi ya shiteni nosho woo ekaka. Oha yi telekwa nduno pa shiwambo noshi mbobo, nenge ongala mwithi ya takulwa nawa. Ohayi endepo noo nkondo.

Oondjuhwa wo methimbo lyopaife nadho odha ninga wo onzo yoshimaliwa. Ohadhi tulwa nduno kiikuku hoka hadhi kala ko tadhi silwa oshimpwiyu. Oondjuhwa odha simana oshoka ohadhi vulu oku landithwa othika nenge onyama. Ohadhi vulu wo oku vala omayi ngoka haga vulu oku landithwa, ndhoka hadhi tendula ku dhodhene ohadhi vulu wo natango oku gandja uuyuhwena mboka wo nawo hawu landithwa mopaife.

Sho wa tala ngaaka ondumba nenge etuntu lyoonyanga ndhono haku tiwa oonyanga oontiligane. Ohadhi fundulwa mo nduno mevi, tadhi ningwa ondumba mpoka. Ohadhi longithwa okukutha ezimba momihoka unene tuu moonyama nenge mu shoka to teleke wa hala sha nika nawa.

Kooha nooha nenge kondinganga yuuyuni nenge konenevi yAfrika ohaku adhika iilongo mbyoka yina omangande ano omathita momangande moka ohamu kala okadjila ko lweenda koompadhi moka aantu hayeende yeli momuzile gwaningwa kiimeno mbyoka yili mengande nenge momuthitu moka.

Ehwiyu okadhila okatilithi, uunene tuu sho kakwatakanithwa keembepo dhulodhi. Aawambo oyendji kaye hole nokuli tayuva takalili, ohaya tameke taye katukagula oshoka oyi tayela kutya oha kendele pamwe naalodhi sho osho hakayaga wala uusiku, ihe pawu shili ehwiyu iha li monoko omutenya, ohali yaga nduno uusiku oshoka ohali mono momilema.

Omabanana nago oganinga gamwe gomimeno mboka tayi munwa miikunino oyindjimoNamibia ngaashi nana omiti dhilipo odhindjidhindji pevi lyawo opwa enda okanete okambulawu.

Aanegumbo wo ota vulu oku imonena iiyemo mbyoka taya vulu oku inyenga nayo monkalamwenyo yesiku kehe. Oha kunu nduno iimeno yiimati ngaashi omakwava, omapapawe niikwawo yilwe muunayilona uuludhe. Oha ya kala nokuyi sila oshimpwiyu tayeyi tekele yo tayeyi landitha po nduno unene tuu moondolopa.

Mbakumbaku gomatemo gongalo okwa simanekwa koyendji. Oha longithwa mokupulula uunene pomahala mpoka kapuna omwiidhi gwamena omunene, oshoka oha file nawa, kakele okuna omafola omanene ye oha pulula wo onghudhu.

Okuna ohauto nenge oshitukutuku, shalongwa ontomenawina shoku enda aatalelipo, uuna taya ende moshikunino shiinamwenyo. Ohaya kala nduno ya kuuntumba ya gundjila, yamwe otaya thaaneke, yo yamwe ohaya kala yiikwatelela moongudhi dhokatala. Ohaya kala nduno nokutala iinamwenyo mwa kwatelwa oondjamba.

Mboka yena uunongo mokukuna iimeno uunene tu mbyoka hayi kunwa momuzile, ano mbyoka hayi kunwa muunayilona uuluudhe tamulongithwa evi lina uuhoho, hayi kala aluhe yili momuzile manga naana tayikoko yiningi omidhi dhakola nosho wo omafo tagavulu okuya poyima puna omumbwalangandjo tadhi dhengwa koonte dhetango.

Anuwa dhengwa wu lungame. Mboka taya munu oohi osho ya longwa omupetuko. Mongaashingeyi ohaya munu nduno oohi dhawo, oontangu noshowo omakende nomambalantangu momukalo gumwe gwi ilile, ano haya tula moondama yo taya siikile ko nduno nonete. Shika ohashi keelele, opo oondhila ndhoka hadhi li oohi dhaa yakule mo oohi moondama dhawo.

Kahadha oku hole haliwa nenge halongekidhwa nonkalamwithi yashiteni. Onkalamwithi yashiteni ohayi tekelwa nduno nekaka etapu gwedhwa nduno okasopa kana nena. Uuna omuntu amana okuhole nduno hiikululs mococa cola.

Oondjamba nosho wo oonduli oyo iinamwenyo yagamenwa moNamibia ohayi adhika miikunino yiinamwenyo. Ondjamba aluhe uuna tayeende ndjoka yili konima oyo hayi kala onene nenge onkuluntu, yo tayi tula nduno mboka aashona nenge uunimona wawo komeho. Oonduli nadho wo iinamwenyo yagamenwa, odhina othingo onde nuukutsi uufupifupi.

Oongandu odho iikoko yomomeya. Odha nika oshiponga. Ohadhi kala aluhe momeya ihe uuna dha hala oku ontela okaantenya ohadhi ya dhi lale pehekevi ano koontuni dha za mo momeya. Ohadhi kala po nduno dha ekama omakana gadho.

Oonduli noongolo ohayi adhika miikunino yiinamwenyo. Ohayi kala ya kalelathana nande kayishi yoludhi nenge yezimo limwe. Ongolo peshito ohayi monika yafa omndoongi ihe kayishi ondoobgi omanga induli oshinanwenyo oshileleeka.

Ongandu oshinamwenyo hashi adhika momeya gokomulonga. Ohashi kala wo nokuza mo tashi ya koontuni, opo shi ontele okaantenya. Ohashi kongo mpoka pu na ehekevi, oshoka ohapu kala pwa talala nawa nuuna pwa dhengwa ketango ohapu kala wo pwa pupyala. Ohadhi kala nduno dhi li momanenge moka dhi li pomahala ga thinana.

Nashiyenga shampa ye ga dhenge pevi, iishana ayihe okomufwata. Omeya ohaga tameke nduno taga kunguluka nokupwapwakana momamanya no moondundu. Uuna ga dhengwa koonte dhetango ohaga ningi po omalwaala gokata komvula. Go sho nduno taga tondoka kondapo, ohaga kala nduno geli molwaala olutokele nenge omeya go ka gena olwaala.

Omboga oyo yimwe yomiikwamboga. Mbyoka aanamapya naaniimuna ye hole okukuna nokungeshefa. Ohayi mene nduno yina omafo gawo omazizi omanene nene. Ngoka haga kala taga igonyo sigo ya ningi omutse omunene. Omitse shampa dha thikana okutewa ohayi tetwa nduno petindi ano pekota lyayo mpo.

Opena omikalo odhindji dhoku kwata ooohi yamwe ohaya longitha uundjolo noshowo omilavalava. Omilavalava ongodhi ya tulwa uundjolo owundji wundji kwa tulwa uukulya woku nana oohi opo dhiye dhilye. Ohagu taakanekwa gwa kambakana moka muna omeya.

Okamenye okanamwenyo komokuti. Oke na uukwatya wa faathana naanaa nowoshikombo. Okena oombinga noshowo omupolo omutookele. Ohaka kala olundji mokuti, ihe ko okagamenwa haka kala moshikunino shiinamwenyo.

Mondama yoshinanena namo ohamu vulu oku tulwa oohi dhefundja ano oohi dhomedhiya. Ohadhi monika tadhi mbwindi omunyengo nenge tadhi to. Mondama moka ohadhi pelwamo iikulya nuuna dha koko dha adha uunene wontumba ohadhi yaulwamo nduno tadhi ka liwapo nenge dhi landithwepo.

Mombuga omuna iimeno yina omaukwatya ga yooloka. Omuna woo oshimeno shoka sha tseyika nawa sha kala nomwenyo uule woomvula dhi vulithe peyovi, oshimeno shika ohashi ithanwa kutya oWelwichia, oshina nduno uukwatya wa yooloka kiikwawo, oshina omafo omanene noshowo omidhi dhaya muule, ndhoka hadhi vulu oku adha omeya geli muule mombuga.

Okuna woo omashina ngono ha ga longithwa onga omamwitho, ano ha ga mu omwiidhi go ta gega ngolonga nduno nenge ta ga ningi omwiidhi ongonga. Oongonga dhoomwiidhi dhoka nenge iihampi yadho, oha yi landithwa nduno mompaalila dhondjila , dho ta dhi longithwa oku hawaleka iimuna pethimbo lyuulumbu nenge lyokwenye.

Ongandu ohayi adhika momeya, nuuna ya hala oku otela okamutenya ohayi kongo mpoka pena ehekevi nenge oka ngwena, opo nduno hayi kala ya lala mpoka yeekama yatya okana hoka okunenene. Ohayi kala ya lala pehala lyafa puupatekedhi kashona, nge opoka ngwena nenge pokati komanenge.

Oshimeno showelwitchia osha tseyika nawa koyendji, omolwa uule wonkalamwenyo yasho. Ohashi adhika owala pehala limwe lyo lya pumba, ano mombuga. MoNamibia ohashi adhika mombuga yaNamib.

Opu na omikalo odhindji dhoku ilikolela iiyemo, ano mopaife aantu oya tameka okuninga nduno iikuku yoondjuhwa, opo yi ilikolele iiyemo. Oondjuhwa ndhika ohadhi landithwa othika, ano hadhi landithwa dhi na omwenyo, yamwe ohaye dhi dhipaga ye ta gwedhwa ko nduno shoka a hala okugwedha ko uuna omulandi a hala ondjuhwa ndjoka ya dhipagwa, ya thulwa, ya wawa noyoopalekwa nawa.

Oondjuhwa oontokele odha tseyika hadhi vala nawa, ano hadhi gandja omayi gomwaalu ogundji mesiku. Ohadhi tulwa nduno koshikuku hoka hadhi kala tadhi pelwa ko iikulya nomeya. Ohadhi mbwateke omayi lwaali nenge lutatu mesiku nomuniilonga oheya ko nduno i itula okalapi kokomayulu ta toola omayi ngoka te ka opaleka go taga yi nduno momalandithilo.

Oshimeno shedhina welwitchia osho shimwe sho miimeno mbyoka ya tseyika nawa moNamibia mbyoka yina uulthimbo ano hayi kala nomwenyo ethimbo ele. Ohashi adhika mombuga yaNamibi yimwe yomombuga ndhoka dhili mbali moNamibia.

Shikondombolo aluhe ohakala noku enda nenge eli kolukumbeti oonkadhindjuhwa. Oondjuhwa odhina omalwaala gi ili nogi ili, dho woo odhina eshito lya yooloka. Ekondombolo olina eyaga lya thikama omanga oonkadhindjuhwa kayina eyaga kya thikama, ank lyayo inali thikama nenge inali yeluka.

Embakumbaku ohali longithwa mokulongekidha evi opo aanamapya ya wape oku kuna iikunomwa yawo uunene tuu ndjoka lyomatemo oliholike kaanamapya oyendji oshoka anuwa ohali fumvike omwiidhi lyotali gala gula wo evi nawa ohali kwathele wo oku eta iimongwa popepi ano evi ndjoka lyina uuhoho ohaliya popepi nomidhi.

Mombuga omu na eshito ekumithi. Olundji oho adha mo mu na owala iimeno ya mena omalompalompa. Uumeno uushona ohawu kala po owala ethimbo lyomvula tayi ga dhenge pevi. Ohamu adhika iimeno ya tya omakota omanenenene, oshoka ohayi longitha omakota gawo okupungula omeya. Omafo wo gago omanene, oshoka namo wo ohayi vulu okupungula omeya nenge gi itonye opo kaa yi kanithe omeya uuna mwa pupyala.

Naampoka wo pu na omamanya nenge oondundu ohapu mene wo iimeno nosho wo omwiidhi. omiti ngaashi omano nosho wo iizimba ohayi vulu okuthinaneka omidhi dhayo pokati komamanya. Ohayi kala nduno ya ziza nawa unene pethimbo lyomvula. Kohi wo yomamanya hono ohaku vulu ku kale ku na iikookayi.

Oondjuhwa ohadhi munwa nadho, ohadhi kala nduno dhatululiwa ko koshikuku shadho iikulya, dho tadhi li nduno nokundjanga noshikuku ashihe. Ohaku kala wo kwaningwa uukololo wokuvalela ano moka tadhi tenteke omayi gadho.

Ookahadha, ano oondjuhwa odho dhimwe aantu taya munu nadho methimbo ndika lyongashingeyi. Ohadhi pumbwa owala okusilwa oshimpwiyu noku pewa iikulya yagwana noshowo omeya. Ohadhi gandja omayi noshowo onyama.

Omiti odha simana kaantu noshowo kiinamwenyo, oshoka odho hadhi gandja ombepo ndjoka aantu niinamwenyo haa fudhilemo. Ohadhi tetwa woo iiti mbyoka hayi longithwa okuthikithwa omagumbo noshowo iigunda yiimuna ngaashi oongombe, iikombo noonzi. Ohadhi gandja woo omizile.

Oku na omikalo odhindji dhokutekela iikono niilikolomwa. Opayipi onduudhe onenene ohayi yalekwa ndjono hayi kutha omeya konzo. Mu yo ohamu zi nduno uupayipi, ano uutayi wuupayipi uushona mboka wu uka miimpungu mboka hawu longithwa okutekela.

Iikuku mbyoka iinene ohayi kala nduno yi na oondjuhwa dhomaludhi gi ili nogi ili. Manga dhi li pethimbo lyokuvala ohadhi kala tadhi vala omayi ngoka haga ka landithwa po. Ohadhi kala nduno dha patelwa muukololo dho tadhi pititha mo owala omitse dhu uka momatemba gokulila. Ohadhi mbwateke nduno omayi gadho go taga ngoongola ge ye puuyelele, opo omuntu e ga toole po. Aantu ohaya landitha nduno omayi. Ngele dha kulupa ohadhi landithwa po dhi ka ninge onyama.

Onduli oyo oshinamwenyo oshileleka tohala okutya oshivule iinamwenyo ayihe hayi adhika moshikunino shiinamwenyo. Uuna tashi nu nenge tashi kotamene omeya, ohashi paganyaneke omagulu gokomesho tayi ga tikula nduno, tayi gatikulile kombanda opo shiwape oku kotamena omeya shinwe.

Okanamwenyo okambondo. Oshingulu osha tseyika nawa onga oshinamwenyo shoka shihole uumbondo ye omuwambo tati "anuwa ihashi kondjwa nasho oshoka anuwa ihapu dhimbulwa ngoka ena oondunge naangoka keena oondunge". Okanamwenyo haka oka tseyika nawa kutya uuna taka faalelwa okulya ohaka tilehi epokopoko lyikukya e taka tameke nduno taka fundu nokulya ,ka kehole naana pokuma pwa yela.

Oongolo dhi li ntano otadhi monika tadhi nu omathangathana mokandombe ke li pomamanya nenge pomeya ge li popepi nehala li li pomamanya. Dho dhene ohadhi nu tadhi kotamene ngaashi naanaa iinamwenyo iikwawo yomokuti.

Aanunongo noshowo mboka yena uunongo wokuhonga iihongomwa kutya oya sikola kiiputudhilo yopaungomba, oya honga po iiyaha mbyoka tayi vulu okulilwa ya hongwa miiti. Ohayi kala tayi monika nawa nohayi vulu okuhukulilwa ngaashi iiyelelwa.

Oonduli nenge oombahe odhina eshito lya yooloka kiinamwenyo iikwawo. Odho iinamwenyo iileeleeka yi na oothingo oonde nuukutsi uufupifupi. Ohadhi kala nduno dhili pamwe dha thikama. Olwaala lwadho oluna omalwaala iitotone sho osho wu wete kutya ohayi ithanwa kutya woo ombahe, omolwa iitotone mbyono ya ninga po olwaala lwawo.

Onduli oshinamwenyo. Shina eshito lyikalekelwa, oshina othingo nothika ondendeka, una tashinu ohashi paganyana omangulu gasho gokomeho, go tagatifukile nduno kombanda opo shiwape oku kotomena nokunwa omeya.

Moofalama odhindji moshitunda shetu sha Namibia, oto adha mo omboga yuushimba yakunwa naana yili momukweyo yo tayi silwa oshimpwiyu, nuuna tayi tekelwa nawa yo oyina uuhoho wa gwana omafo oha geende nduno taga itonyo taga ningi omitse ominenenene.

Oondjuhwa odhili momaludhi gi ili nodhi ili. Aawambo shaashi oyiihole ohayedhi ithana kutya oondjuhwa dhoshiwambo ngiika nomihoko dhimwe osho ngaa dhili. Oto adha dhimwe oontokele, dhimwe oonkanga, dhimwe odhina wo omalwaala gadho gi ili nogi ili ashike adhihe ndhino oto adha owala tadhi lyanga nokulya pamwe nenge tadhi shomona pamwe.

Okuna omikalo odhindji omipe ngele tashi ya puunamapya nuuniimuna. Opuna omashina ngoka galongwa gokupulula gotaga kunu. Ohaga ende nduno ga tya oopayipi ondeendeeka ndjoka tayi kutha ombuto Omanga omatemo taga pulula yo otayi kunu.

Iikwamawawa oyindji ngaashi oombaka, oonkanga, oondjuhwa ohayi munwa. Ohayi pe aantu iikulya ngaashi onyama, omayi nayilwe.

Ilikolela oshimaliwa sho mondjato uuna wa tameke oku muna oondjuhwa ninga oshikuku shoye shampa owala todhi sile oshimpwiyu tadhi kala mehala lya gamenwa lyo olya yela nawa shino otashi vulu shi kweetele oshimaliwa uuna to landitha omayi nenge oondjuhwa dho dhene dhomwenyo nenge onyama.

Iilikolomwa yomepya otayi vulu oku kwetela sha shomondjato kutya me omakunde, oombundufukwa, oontanga, iilyalyaka noshowo omahangu shoye okuya wala pomatala uunene momandaha nomomatitano eto landitha.

Ombahe oshinamwenyo shomokuti shoka hashi adhika miikuni yiinamwenyo, oshi hole unene okunapa mokati kiihwa. Aapashiyoni oyendji oye hole okushi tala. Ohashi thikama nduno sha edha mo othingo.

Ongandu oshinamwenyo hashi kala momeya, ihe uuna sha hala oku ontela okamutenya ohashi kongo mpoka pu na ehekevi mokati komanenge, nenge pokangwena ke li popepi nomeya.

Oto adha puupompolonga mpoka hapu pomboka nenge hapu tondoka omeya, aakwashigwana ya ninga iilyatelelo yawo ya longwa miiti. Osha nika oshiponga shli, ashike ndika olyo ekwatho lyotango opo ya vule okutaaguluka omeya, ina yega lata.

Eshito ekumithi lela. Omu na uupompolonga we enda mokati kombuga pokati koondundu, mpoka hapu ende omeya taga pononoka taga zi ho taga zi, gu uka hoka gu uka. Ohapu monika ndunopehala pu na iimeno uufupufupi uumeno uufupi wa ziza nawa.

Omithima dhetweni otadhi vulu okuningapo iikunino yoohi , mpoka twaadha aanegumbo taya kwathelathana okuyula oohi dhawo momithima. Ohamu yalwa owala oonete motamu tulwa omathangafuma noohi nenge oontangu.

Ethimbo lyokuteya shampa lya adha aanafalama mboka yena iikunino yoohi oto adha taya yolele ketayego, sho taya kwata oohi dhawo opo ya ka landithe yi imonene oshimaliwa.

Iimaliwa ngaashingeyi oho lala kombanda yawo. Otovulu okutota ongeshefa yoye yokumuna oohi , tokutha oonete eto tula mokadhiya koye kohulo, ngoye tokala todhi pelemo iikulya. Oshipu noonkondo , sho oshina ombiliha.

Oombaka iikwamawawa iikwakumunwa nayo, yo iiwanawa oku tekulwa pethimbo lyomvula ohayi inyangele yoyene tayi li owala iigwanga noomwiidhi dhoka dha mena kelundu, ohayi tulwa wo koshikuku shampa owala to kala nokudhi sila oshimpwiyu.

Oshimeno shoWelwitschia ohashi adhika mombuga yaNamib, ehala li ikalekelwa, lyakukuta , lyaana omuloka gwa gwana ihe oshimeno shino ohashi vulu okukala nomwenyo uule woomvula omayovi.

Monale sho kaakwali kuna omishangelo noosikola omuhoko gwaayelele kwali yakala pehala limwe moNamibia. Ogwali hagu nyola komamanya nemanya ndika olya tseyika nawa moNamibia hoka yathaaneka iinamwenyo yi ili no yi ili hoka yaninga omadhidhiliko gaashoka hashi adhika pehala mpoka ogo gwali omushangelo monale.

Eshito ekumithi otwaadha omamanya omanenenene ge na omakololo ashike omawanawa okutala omo nduno twaadha aapashiyoni yeli moka yo taya ithaneke nduno omathano.

Owu uvite to thindakanwa komadhiladhilo kutha okatenda koye e to yi pehala li imwenenena mpoka to vulu okudhika okatenda koye okasiga oko nale ke li ne tamu kala nduno tamu yotha okanyama keni kayothekeka.

Owe shi tseya tuu kutya oto vulu okukuna iilikolomwa yoye yomepya kungoye mwene nuuna Shiyenga iteega dhenge pevi? To longitha omikalo omipe ndhoka dhe ya po okupitila muunamapya nuuniimuna. Oopaipi ndhoka hadhi longithwa okutekela.

Oshikuku shoondjuhwa osha pumbwa okusilwa oshinkwiyu sha opalekwa alushe dho tadhitukwa megaka lyaandjuka, todhipelemo omeya niikulya yagwana. Omwapumbewa wo oolamba, opo dhikale muuyeleke kehi ethimbo.

Oondjamba, iinamwenyo oyo ooyene yokuti. Iiwanawa oku talika, hayi hili aapashiyoni; ihe oondjamba odha nika oshiponga. Inodhi hinda, ngele owe dhi adha poyima dhi enda kokule.

Mongashingeyi okuna omikalo omipe dhoku kuna iikunonwa mbyoka ihayi vulu oku thikila tayi dhengwa keente dhetango ompanga iishona. Ohayi kunwa nduno moonete, yili ano momizile. Omo nduno hayi ko kele mpoka, sigo yaadhwa oku tsikwa nenge oku likolwa.

Ookwandambi. Uuna dhakuta ohadhi lala dhili melundu dhategama nuutaagona wadho. Ohapuzi omahini pudho ,onyama noshowo iipa.

Iikwamboga oyasimana noyiholike ku kehe gumwe. Oha yaadhika nduno miikunino iinenenene ngaashi kEtunda, otwaadha nduno yina omafo gahapa nawa go ogaziza nawa.

Anuwa omutumba ethete, omukulu gwonale a popile, za moomvugo ta meka oshikunino shoye shoohi dhomomulonga, aano oohi dhefundja, omakende, etwiimonene iiyemo, shono wa pumbwa okuninga okwiitula mo ashike.

Opuna omikalo odhindji dhokuyula oohi. Otovulu oku longitha onete etoyi mangele iitenda nenge iipilangi koombine ngoye to mangeleko omandini kage nasha noenge omapolopolo opo onete yoye kayi ye kohi yomeya yi kale owala ya kaama.

Onduli Ombathe yoyene Omuwambo teyi popi, ohayi adhika momahala giili nogiili miikununo yiinanwenyo. Moka aapashioni yehole okuya yedhi talelepo. Omo nduno hadhi kala dhapolimana , dho tadhi ya nana nduno, yo taya futu .

Mombuga omu na onkalo yombepo onkumithi moka iikogo hayi monika yi li omalompalompa. Ohamu adhika wo omiti dhi ili nodhi ili nodhindji dhomudho ihadhi kala dhi na omafo. Ohadhi kala dha fa omiti dha kukuta, nenke dho odhi na omwenyo, oshoka ihadhi kala dhi na sha omafo.

Ehala lyoye nande olyo eshona otovulu oku lilonga eto longithapo woo watulapo naana omukalo gokutekela gopashinanena nenge tagu longithwa methimbo lyo payife ngoka gominino oonduudhe dhalala dhina uumbululu uushona hadhi longithwa moku tekela.

Omukalo omupe goshinanena hagu longithwa okutekela iimeno, okutaakaneka oopayipi oonduudhe dhi na uumbululu uushona, tadhi ningi nduno oontaandelelo odhindji dhu uka mpoka pu na iimeno, opo dhi gandje omeya kiimeno mbyoka.

Inokala wa limbiliwa uuna omuloka inaagu gwan nawa owushishi tuu kutya oto vulu okulongitha omilandu dhi ili nodhi ili okutekela iimaeno yoye ngaashi naana takumonika oopayipi dha lala dhoka hadhi gandja omeya kiimeno.

Shiyenga shanangombe shampa yega tilile pevi omakango niishana ohayi udha omanenge ohaga imonikila ga ziza nawa noku hapa nawa nokutsapuka . Omavo woo nomakakamufule ohaga kala ga sheneka nawa nawa nomafo gawo omanene kombanda yomeya

Onjamba kafa mupalula shihwa hayi nana aatalelipo oyendji ashike dhindhilika kutya ondjamba yolupandi oyanika oshiponga noonkondo yi kala kokule.

Na ngoye wo oto vulu okumuna oohi dhefundja e to kala naana wu na moka to vulu okumona iiyemo nenge osheelelwa. Oohi ohadhi kokele nduno momandolondolo ga tulwa momuzile omanenenene.

Nangoye wo oto vulu okukuna omatama momukalo goshinanena to longitha omukalo gongaashingeyi moka itayi yi ikwilika yu uka mombanda muule yo tayi endjelela nduno yi na omatama.

Uuna omadhiya guudha omeya, iishitwa ohayi kala tayi ligola unene tuu iimeno ngaashi: omanenge, oomwiidhi go omavo nomakamufule taga kaama nduno go oga sheneka kombanda yomeya ho.

Shampa Shiyenga yega dhenge pevi, omadhiya ohaga udha komufwata. Omalundu taga zizi, go omafo nomakakamushole taga sheneke nduno kombanda yomeya hoka. Omalundu ohaga kala goopala shili na omawanawa.

Onyama yondjuhwa onyama yimwe ombwambwambwa yo ohayi tokola elaka unene tuu ngele oya telekwa nawa ya telekeka, e tayi liwa pamwe nomuhoka gwa dhoga gwa dhogekeka.

Ongandu oyina eshito ekumithi, ohayi kala momeya ihe ohayi vulu okwiisitha uuna ya hala oku kwata sha yishi lye po. Ohayii sitha nduno etayi kala momeya yafa yasa yo iinamwenyo mbono tayi he dha nduno po pepi sho tashi shi nukile nduno.

Oohi wo nadho oha dhi vulu okumunwa nadho ngaasji naana to munu iinamwenyo yilwe. Oha dhi hawalekwa wo okulya, iikulya yi ili noyi ili mbyoka wo nadho dh nuninwa ngaashi wo iinamwenyo iikwawo yina iikulya yawo.

Oohi wo nootangu nadho ohadhi vulu okumunwa nadho. Todhi ningile owala okandama kadho gweye todhi topola, todhi tulilemo omeya moka tadhi kala nokuyoga tadhi tana nduno. Tadhi ningi odhindji gweye twiilikolele iiyemo.

Kehe shimwe ohashi vulu owala okuyamithwa ngaashi naanaa ondjamba ya yelutha omukati e ta yi hwelwa nduno endini lyomahini mokana. Iinamwenyo ayihe ohayi pumbwa owala okusilwa oshimpwiyu unene tuu ngele tayi ehama. Mboka yi ilongela okupanga iinamwenyo oyeshi owala nkene hayi endwa.

Ehala yoondundu olyina uushitwe wiikalekelwa oshoka oto vulu oku adhako evi lyina olwaala lwiilile nomamanya ga yoolokathana. Aapashiyoni naatalelipo ohaya adhika nduno ya kankameka iitukutuku yawo yo taya tala nduno noku kuminwa eshito.

Onduli oshinamwenyo oshile ashike oshiwanawa oku talika, aapashiwani oyendji ohaya kakameke omahauto gawo noshowo iiyenditho yawo opo ya wape okushi thaaneka, ohashi thikama nduno sha polimana sho tashi nana mo nduno othingo aanasikola ngele taya shanga omakonakono ohaku tiwa oye na oothingo dhoonduli ya hala oku tapa mu yakwawo.

Iikwamawawa oyo iinamwenyo mbyoka tayi vulu okutekulwa kukehe gumwe, kutya oondjuhwa, oombaka nayilwe wo, oshoka oyo yi na ombiliha okutekulwa.

Omboga nayo ohayi kunwa kaanafaalama unene tuu miikunino mbyoka iinene, oto adha nduno yasilwa nawa oshimpwiyu yatya omafo omanenene gayalalala shotayi koko ohageende nduno tagii tonyo etaga ningi omitse ominenene.

Elavalava omukalo gumwe hagu longithwa okukwata oohi. Oho adha nduno aasamane ya taakana omeya, ya ninga ngu a kwata kombinga huno ngu a kwata kombinga onkwawo taya tege uundjolo wawo nenge omilavalava dhawo.

Omeya oha gatalama miitalamimeya unene shampa shiyenga yegadhenge pevi, ayihe ohayiti naana kom'fwata, lyo egulu tali kala lya gambakana ano lyu udha iikogo yo iimeno tayi kala yaziza nawa.

Nokefuta wo okuna oondhila dhako ndhoka hadhi kala tadhi tuka popepi nomakuthikuthi gefuta. Dhimwe wo ohadhi kala dha nambela uuna ngiika dha vulwa okutuka. Ohadhi nambele nduno go omeya shi taga thiki kudho nenge omakuthikuthi taga idhenge mpono dha nambela dho otadhi tukapo ishewe.

Oku na omikalo omipe dhokuhelela moka hamu longithwa embakumbaku tali helele uuna wa kuna moondjila ngaashi shu uthwa, pokati kiikunomwa yoye pwa pita omukaakena goometa ndhi dha tulwa po.

Tala nkene shiyenga ye ga dhenge pevi. Omeya taga kunguluka go omalundu oga ziza nawa. Oondhila dhokelundu nadho woo otadhi ipandula oshoka ohadhi yogo omeya gadho ngaashi dha hala dho tadhi ka ontela okamutenya.

Iimeno oya hapa nawa oshoka shiyenga oye ga dhenga pevi. Egulu otali monika li li pevi lela niimeno oya ziza nawa shili. Omapya otaga imonikila oshoka oga ziza nawa ga mona omuloka gwa gwana.

Aapashioni ohaya vulu okunkankameka omahauto gawo nenge iiyenditho yawo mombuga mokule e taya dhike ootenda dhawo moka haya lala. Ohaya uhala nduno nenge ya tokelwe ya kuutumba kiipundi yawo taya popi omahokololo gi ili nogi ili yo taya tala eshito nokulikuminwa.

Oshikuku shoondjuhwa nasho otashi ku etele iiyemo kutya oondjuhwa dholumuno oondjuhwa dhomayi ,dhonyama adhihe odhina oshilonga tameka nena landitha oondjuhwa.

Oonkwandambi odho omashisha noompungulilo dhaasamane mopaife. Uuna ya adha oomvula dhopenzela ohaya yi komagumbo taya ka takamitha iimuna yawo ngaashi oongombe.

Yakwetu oluteni! Egulu otali monika ngaa li li popepi, ihe iimeno oya sa omupele. Oyendji oya kukuta, unene ngaa moofaalama mono ndhoka hadhi kunwa omapungu, omapungu oga ganya komutenya komutenya nomvula itayi loko nawa.

Ookahadha nayo ohaya kala yuuvite nawa pethimbo lyomvula , oshoka iikopakopa ohayi kala oyindji. Ohaya kala nduno yalambathana , yeli moongundu unene tuu oonkadhindjuhwa nomakondombolo. Otwaadha nduno ya landula omwiidhi ngono gwaziza , taye gu ngopola nomilungu ano taya li.

Oondjuhwa ohadhi munwa wo nadho. Ohadhi tulwa nduno koshikuku hoka tadhi monene ko esilo shimpwiyu lya gwana. Koshikuku ohaku kala kwa taaka nekwa nenge kwa indikanekwa iiti hoka hadhi kala dha londa

Kapena ehala ewanawa hali uvitha omwenyo nawa no kutula omadhilaadhilo pehala lyafa naana mombuga moka to adha oondundu nuumeno uushona wi ihana. Omo nduno to adha aantu taya ende moka.

Eshito lyolyene ekumithi. Shampa wa adha oondhila dhokelundu tadhi ipopile unene tuu ngele dha adhika kushihwema ohadhi longitha omakaha gawo ngoka omakukutu etadhi yaga dho tadhi longitha woo omilungu dhawo okushomona, oshikumuthi noonkondo totala nkene ondhila tayi kondjo nashihwema ano eyoka.

Okwandulukwa omukalo omupe gokuninga oongonga dhoomwiidhi dhokuhawaleka iimuna. Embakumbaku ndyoka olina eshina lyakwilikwa kulyo, ndyoka hali tete nokudhiingila oomwiidhi, nokudhininga oongonga oonene ndhoka hadhi adhika moolwaamba dhopate tadhi landithwa.

Mokati koondundu nenge mombuga omuna iimeno yikumithi. Iimeno yaana omafo yo iyina omakota omanene nene. Aluhe oya kweka tohale okutya oyili mokwenye.

Omathangafuma ngono kehe gumwe ega hole, kutya nee okunwa, noku iyoga. Aanamapya ohaya kala taya yolele aluhe ketayego uuna ya tala omadhiya gu udha, oshoka iimeno yawo ohayi kala ya hapa nawa.

Oshikuku shoondjuhwa shapa owala shayela oha muvulu oku kala muna uuwuhwena omayovi no mayovi ano evi toyele itomana oku yakula shapa owala muna iikulya yangwana mo omuna omeya gangwana.

Pokati koondundu unene tuu momikulambo dhawo mono ohamu adhika omeya ge na olwaala oluzizi ga ninga ano onguwi ohayi kala nduno ya kangawala kombanda yago, ihe ohaga kala taga monika nawa, oshoka oge li pokuma pwa thinana.

Iimeno ngashingeyi ihayi mono we iihuna oshoka okwa ndulukwa omikalo omipe dhokutekela. Oopayipi dhatya owala uumbululu uushona tawu ndotha omeya wuuka piimeno. Nguno ogo omukalo omupe gweekwako muunamapya nuniimuna.

Shiyenga shampa ye ga dhenge pevi, omadhiya ohaga kala gu udha omeya go omalundu oga ziza nawa nduno. Oomwiidhi nomanenge noshowo iimeno yilwe ohayi kala ya mena nawa. Omavo nomakakamufule ohaga monika ga tya oongala dhago dha toka to, dha sheneka nawa nomafo gago ga ziza ga kangawala kombanda yomeya.

Uuna wana oongombe odhindji ino pumbwa oku ipyakidhika otoyi mangele owala ongodhi mothingo etayi pwedhulula oshitii nenge etayiyela etayi kala owala yili mpokamelundu nenge weyi mangela momunti gwontumba.

Omihoko dha yoolokathana yamwe sho taa kayile oonkambe yo yamwe otaa kayile wo onkutsa ohaayi nduno komahala ga yooloka ya kayila oonkambe tadhi landula thana nduno momaluhwa mo.

Aananena oya kotoka, monena oyena oondama odhindjidhidji dhu udha omeya taya tula mo nduno iipuka, noshowo oohi. Oya tulamo woo oolamba, opo mukale muna uuyelele ethimbo kehe, dho oohi tadhi li nduno dho tadhi kokelele.

Omuhoko gwAahimba ogo omuhoko ngoka gwa kaleka po omuthigululwakalo gwawo. Ngaashi naanaa taya monika taya teleke nosho wo ya zala iipa yawo ngaashi naanaa ya za petameko nopeputuko lyawo nomongashingeyi osho ye li.

Iikapa ano oonzi oyo iimuna iiwanawa okumuna nayo. Uuna toyi shilikile ohayi kala ya ngungumana tayi napa, tayi tona tona omwiidhi mgoka hagu kala gwa ziza nawa melundu.

Ombahe. Onduli ohayi adhika miikunino yiinamwenyo, ashike olundji ohayi adhika yi ikalekelwa. Ohayi thikama nduno yuutha oondjululu kohi yomiti, etayi pokomana nduno ya nana mo othingo. Osho oshinamwenyo oshile.

Meshito omuna iimeno iikumithi mbyoka ihaayi adhika kehe pamwe unene tuu mpoka hapu kala puna omuloka iimeno mbika ihayi adhika po. Ohayi adhika nduno moondundu nosho wo mombuga ngaashi ombuga yaNamib nosho wo yaKarahari, hamu adhika iimeno yina omafo omanenenene nomakota omanene ngono haga kala gahumbata omeya uuna kwakukuta nenge omutenya gwapya unene.

Muunamapya nuunimuna omuna omukalo omupe gwokumuna oongombe. Ohadhi kala dha hakelwa miitenda nuuna tadhi pewa iikulya omutse ohagu kala gwapitako dho tadhi pewa nduno.

Kuna iikunomwa yoye kehe ethimbo wahala uuna tolongitha omikalo dhopashinanena dhokutekela. Kuna kehe ethimbo ndyoka wahala pethimbomumvo kehe lyomvula, shininga ngashingeyi.

Egumbo etookele nenge egumbo ezizi ogo omukalo ngoka hagu longithwa oku kuna iikunomwa yili momuzile, ano hayi kala aluhe yili megwayagano lyomuzile gonete ontookele nenge onzizi itaayi dhengwa nande okoonte dhetango